Paɗeji fere-fere je rowɓe. Rowɓe don naftira be irin paɗeji ɗo on ngam vurtugo yaha pattule, nden bo ɓe ɗon waɗa irin paɗeji ɗo on haa himɓe andiraaɓe shoe-makers, ko bo kampani jei vo’inugo paɗe.

Nyebbam wujugo ha ɓandu fere-fere bana je ɓukkon be vasilin. Ɗon naftira be nyebbam wujugo je ɓukkon man on ngam wujina ɓukkon ha ɓandu maɓɓe yora. Nden himɓe manga ɗon naftira be vasilin man fu.

"Nyebbam gaasa" roɓe on naftirta be irin nyebbam gaasa ɗo be do wuja ha hore maɓɓe ngam ɗo ɓedda gaasa denbo do ɓalwina gaasa ɗo waɗa gaasa ɗigga dembodo waɗa lekki dandrof.

Kare kugal sana'a jungo fere-fere ha nder kofi makaniki en be elektirisha geroɓe hitelantarki kamɓe on naftirta be irin kare kugal ɗo ngam ɗo hoinina ɓe kugal maɓɓe man.

Goɗɗo ɗon fauni, ɗon dilla haa dou laawol. O ɗon ɓorni riga maako ɓalejum, o duhi sarla juɗɗum, o paɗi paɗe haa kosɗe maako, be hifnere haa hore maako, nden bo goɗɗo man ɗo saala on ha dou lawol. Mba’anteji be himɓe ɗon naftira laabi man on ngam saala.

Kare fere-fere boddum je al'adaji himbe, don naftira be kare bana banni man on ngam hollugo duniyaru irin al'adaaji be watta ko je womugo ko je lamar fere-fere.

Tattase green paper ɓe ɗon naftira be green pape man on ngam defugo nyamdu fere-fere, bana irin jolof marori jolof talia ko bo jolof doyah.

Kare defugo je lantarki, be don hauta kare man on be lantarki ha bangoru sei be kunna be wara be va’’ina fayande ha do kare man sai dolla diyam haba defa nyamdu.

Lekki ɓeddugo njamu jey iyaalu, ɓe ɗon naftira bee irin lekkiiji ɗo on ngam ɓeddina ɓukkon bee mawɓe njamu. Ɗon waata nyaamugo nyiiri bo masin.

Gortugal ha nder keji, ɓe ɗon naftira be keji man on ngam aatugo gortugal man ta vurta ya waɗa mbononda, ɓe ɗon hirsa gortugal man bo nyaama.

Kabot himɓe do naftara be irin kabot ɗo on ngam lowugo kareji mabbe je naftur go bana kare bornugo paɗeji computaji irin kabot ɗo ɓo ɗo wara on be leso.

Ɓiɓɓe siyasa je jam iyawa nn pp ha jiha kano ha honorabol jibrin ɗon sendina roɓɓe kareji fere-fere ngam ɓe yaha ɓe joga hore maɓɓe be man, ɓe ɗon ɓorni gareji danejum be kefneje boɗejum.

Madi saare be katanga juɗɗum be dammugal gate ɓalejum, be waya lantarki ha dou katanga saare man, ngam atugo goɗɗo to yiɗi nastugo hedi dou katanga man, be bo hite ɗo ha dou mahol saare man.

Bingel debbo mori gasa wani hore mako nden bo o naftiri be beddari gasa andira dum atachimen be don soda atacimen majum man on ha shagoji salunji fere-fere je be lotata hore bikkon robe.

Apple ɓikkon leɗɗe on je ko ɓe sorata ha lumo, to goɗɗo yehi sodi wari ɗo nyama ɗo valla masin ha vo’onungo ɓandu goɗɗo, laral vodan den bo ɗelka masin.

Bikkon worɓe don fija fijerde langa, nda wobbe fere bo don vaji heryasi be don lara ɓe ɓe ɗo hellina mo hebi nasaraku fu ha der irin fijerde je ko ɓe fijata bannido ɓe don dari bo ha daldal fere on be gene.

Deftere ɓe ɗon heɓa irin deftere ɗo on hamakaranta, ɓe shagoji surugo deftere, ɓe don yaha soɗa ɓurna man ɓo be naftirta be man jango ɓe makaranta on ɓe mallum'en.

Babal nyamugo nyamdu boɗdum be hite ha dow man, be koromje fere-fere be teburji do jodi, wala himɓe ha dow man, nda goɗɗo goto hato odo joɗi fanka ɗon ɓokka mo hendu.

Kare nyaamande, ɓe ɗon naftira bee kare nyaamande man on, ngam nyaama nden boo bako ɓe nyaama sey to ɓe yaari ɗum Inji ɓe sotti, ɓe nami, ɓe seɗi, sey ɓe wara ɓe defa ɗum ngam heɓa nyama.

Nyabbam wujugo irin bana nyabbam wujugo banni ɗo roɓe on ɓuri naftrgo ɓe man ɓe ɗon wuja ha bandu maɓbe gam heɓa lare bandu maɓɓe igga ɗelka ura botayora.

Bairo himɓe ɗon naftira bei bairo on gam vindugo ha dou deftere be pepa, ɓe ɓuri nafturgo be bairo man, kamɓe on himɓe makaranta be huwoɓe ha ofis.

Darugal gite. Himɓe ɗon naftira be darugal gite on ngam pawna. Woɓbe fere bo ɗon naftira be man on to gite maɓɓe ɗon nawa, ko bo woɓɓe fere to ɓe yiɗa nange sei ɓe naftira be ɓalejum man.

Ovun kuje defugo on je jamanu. Ɓe ɗo naftira be mai ngam wulugo kusel, be foinutuggo nyamdu. Nden bo ɓe ɗo hauta ɗum on be hite lantarki ba ko heɓa wadda, sei defa ko ɓe defata mai.

Ɓingel debbo ɗon waata nyabbam hunduko haa hunduko maako. Rowɓe man ɗon naftira be nyabbam hunduko man on ngam ta hunduko maɓɓe yoora. Nden bo ɓe ɗon naftira be man wakkati fere ngam paune.

Roɓe wamooɓe gargajiya, roɓe man ɗon ɓorni kare gargajiya, ngam wamugo be hollugo duniyaru no al'adaji maɓɓe woni, roɓe man ɗon ɓorni riga daneejum on gabaa daya maɓɓe.

Kuuulaaji feere-feere jey jamanu, ɓe ɗon naftira bee irin kuulaaji ɗo on ngam waatugu kare feere-feere haa nder saare bana irin kuroori biriiji dirɓa bee shuga.

Koromje kushin ɓe ɗon naftira, ɓe koromje kushin man on ha palo sare, sudu, ofisru, ngam himɓe joɗa ha dow man, be ɓo nda foto mota fere ha ɓawo tow.

Nyabban wujugo je rooɓe, roɓe man ɗon naftira be irin nyabbanwujugo do on gam diggina laral maɓɓe, den bo labbina ɓe tas ha nder nyalde je didi

Babal nyame nyame be yare-yare, himɓe ɗon yaha irin babbe banni ɗo on ngam nyamugo nyamdu, ko bo yarugo jusji fere-fere, ɓe ɗon soda perpesu ɓe ɗon soda drinksji fere-fere ngam ɓe yara.

Mashin jamanu, ɓurna nasaara on watta irin mashinji ɗo ngam hoynugo kuugal himɓe huuwata koo haa oofisru maɓɓe koo haa kampaniwa ngam hoynugo kuugal ɓe watta koo nday.

Nyebam wujugo je ɓukkon ɓe don naftira be irin nyabbam do be don wujina ɓikkon on gam larugo no laral bandu mabɓe woni be wata e wujina be nyabbam je mauɓe gam ta wada affektin bandu maɓɓe.

Sondu tolotolo sare, ɓe don dura irin sondu ɗo on ha sare, himɓe ɗon naftira be man hirsa, ɓura ɗum be diyam gulɗam, ta’a defa sai nyama, bako nyama bo sai to watini ɗum magi gam heɓa vela.

Lenguru matotiral, himɓe do naftira be lenguru matotiral man on, ngam nyona himɓe volda be maɓɓe, nden bo ɓe ɗon heɓa in lenguru matotiral ɗo on haa hotel ji, be ofis ji.

Makaroni ha nder leda, ɓeɗon heɓa irin makaroni ɗo on ha shagoji suparmaket manga manga, kobo shagoji perpetel je pattule, to ɓe sodi ɓeɗon yaha defa sei nyama. ɗo waɗa lekki velo nden bo ɗo veli ha hunduko.

Babal nyame nyame be yare yare ɓurna man ɓe ɗon maha baabal nyame nyame be yare yare bana ni on ha nder wuro denbo ɓe ɗon sora nyamande fere-fere ha baabal man be jarateɗam fere-fere.

Lekki ɓukkon, ɓe ɗon hokka ɓukkan man on yara, to ɓe ɗon nana ɓandu maɓɓe ɗon nawa, ko bo ɓe ɗon nana zazabi, se ɓe yaha ha kemis be ya ɓe sonna ɓe lekki man ɓe waara ɓe hokka ɓe akodintu no likita man windini ɓe.

koramje kushin ha nder palo, be hite lantarki do kunni ha dow, nden bo be don naftira be kuramje kushin majum man on gam jodugo siuta, kafinta en on fi’ata kuramje kushin majum, be don naftira be katako be kusa.

Ɓingel gorko ɗo ɓorni jallabiya. Worɓe on naftirta be jallabiya ngam paune ko bo joɗugo sare. Wakkati fere ma ha yahugo julurde be majum.

Jungo debbo oɗo wati lalle ha peɗeli mako o wati halagare bo ha koli mako roɓe on naftira be irin halagare bana ni be lalle ha peɗelli ngam ɓe fauna.

Nyebbe definga ha nder fayande jamanu, ɓeďo naftira be fayande jamanu man on ngam defugo nyamdu fere-fere nden bako defa nyamdu man sei to hauri fayande jamanu man be hite lantar bako wadda heɓa defa.

Ice-crem je leda ɓe ɗon tawa irin ice-crem je leda ɗo on ha shagoji sorugo kare fere-fere je nafturgo sare, ndento sodi bo ɗon wara siga on ha nder frijh ngam fewa ɓurna man ɓukkon on ɓuri yiɗugo.

Tasow je glas. Ɓe ɗon naftira be irin tasaje glas ɗo on nham mowatugo nyamdu ha nder mai sai ɓe maɓɓa, ɓe siga ɗum ha dow dainin tebul, to goɗɗo wari sai nyeɗa nyamdu ha nder mai nyama.

Debbo ɗon jooɗi, o fauni be gaasa maako, woodi jambaaki bo, o lirɓi ha hunduko maako. Nden bo woodi yari ha noppi maako. Rowɓe ɗon naftira be irin ɗo on ngam ɓe vooɗa.

Kare bornugo fere-fere, je roube, roube man ɗon naftira be irin kare do on ngam paune. ndenbo ɓe ɗon sodaa irin kare maajum man on ha shaago manga manga fere fere je sorugo kare roube ha der wuuro.

Koramje boɗdum je jamanu, ɓe ɗon naftira be irin koramje ɗo on ha paloji ngam siutugo be jaɓɓugo hoɓɓe, ɓurna mam bo ɓe ɗon sonna amare'en on to ɓe ɗo banga.

Leeso boɗɗum ɓalejum ɓe ɗon naftira be leeso on ngam walugo to ɓe wati katifa ha nder man, ko bo ɓe wala ɓe siuta ɓe ɗon wata leeso man on bo ha nder suudu, kafinta en on bo fiyata leeso man.

Darduma je ko ɓe ɓuri andugo be senta capet. Ɓeɗon naftira be man on ngam watugo ha chaka-chak sudu ko bo ha chaka palo. Ɓeɗon wata ɗum on bo ngam paune.

Lawol ɗum kolta ba'anteji be himɓe kamɓe naftirta be irin labi ɗo, ngam salugo nden bo ɓe ɗon tawa irin laɓi ɗo on ɓurna man ha nder wuro, ha alarata ɓe ɗon fala street-light ngam haska lawol man be jamma.

Fanka, ɓe ɗo naftira bee fanka man gam heɓugo henndu, to ɓe hawti ɗum bee yi'ite lantarki. Perpeelaaji gudaa tati woni nder fanka on ma, ganjum man on yirlata sai dinga hokkugo henndu man hedi yaasi.

nyamndu maaroori be kusel, haa do pilet, ɓe ɗon nyaama nyamndu on, to ɓe ɗo nana veelo ngam ɓe heɓa ɓe haara, kusel bo ɗon veli masin, ɓe ɗo nyaama ɗum ngam ɗo ɓedda njamu haa ɓanndu.

Kare lantarki jey diriɓugo andiraaɗum bilanda, rowɓe on haa saare ɗon naftira be maajum, ngam dirɓugo tattase, ko dirɓugo ɓikkon leɗɗe. Ɓe ɗon hawta ɗum, be yiite lantarki bako dirɓa.

Kare paune je al’adaji ɓe ɗon naftira bei irin kareɗo on ngam paunei je yare fere-fere ha duniyaru gam heɓa voɗa ko to ɓeɗo waɗa lamar je biki fere.

Koramje kushin: Kafinta'en on fiyata irin koromja majum nden ɓe sorina himɓe. Himɓe man bo ɗo soda on yaha siga ha paloji maɓɓe be sudu. Ɓe ɗon naftira be man ngam joɗugo siwta ha dow man ko bo walugo.

Liɗiɗi sa'inga haa nder faandu, ɓe ɗon naftira be liɗiɗi on ngam nyamugo, bako nyama man sey to ɓe looti, ɓe sa’i, ɓe waati maagi, be onga, be kori ngam vela.

Jungo bingel debbo, daneejum tas seeni o waati lalle haa koli maako, be bo haa peɗeli maako, o wati halagaare, haa koli gotel nden bo nda sarƙaje je daande ɗo jooɗii.

Halagare feere-feere worɓe be rowɓe fu ɗon naftira be irin halagare ɗo mgam pawne, ɓe ɗon wata ɗum on haa koli jungo ko koli manga ko koli petel.

Katonji taliya taliya ɗum nyamande on, ɓe ɗon defa ko be haako, ko be manja, ngam himɓe nyama to goɗɗo ɗon nana velo wawan defa taliya sai nyama ngam goɗɗo hara.

Deftere filoɓe, filoɓe ɗon sooda iri deftere ɗo on, haa babal sorugo deftere andiraaɗum bukcop .Nden bo ɓe ɗon vinndi laabi jey mo watta filu tokkata ngam heɓa no watta filu maako nder de’eende e nasaraaku.

Ɓingel ɓeɓɓo, ɗon sankiti gasa mako. Oɗo ɗari ha nɗer sare. Ɓe yeri ha noppe mako, oɗon borni riga. Ha ɓawo mako toɓo, nɗa janareto ɗon ɗari. Kanko ɓo oɗon ɗari ha komɓi get ɓalejum.

Ɓingel debbo ɗon holla mordi mako, je ko o wadi be gasa hore mako, vodi ɓe ɗon waɗa irin morɗi ɗo on ha salunji rooɓe, nden bo ɓe ɗon wata gasa atachi men roɓe ɗon fauna be banni man

Babal fiyugo leeso feere-feere jey jamanu, kaafinta'en on fiyata irin leesooji ɗo, to ɓe fi, ɓe ɗon siga ngam himɓe wara sooda, to ɓe soodi bo ɓe ɗon yaha naftira bee man on ngam waala.

Ɗerewol je tabbitinta goɗɗo timmini jangugo makaranta je univasiti ha Bayero univasiti je kano ɗo ɗo holli goɗɗo fere on timmini jangirde mako ha jami'awa man.

Sabulu je ndiyam ndiyam ɓe ɗon heɓa irin sabulu ndiyam ndiyam ɗo on ha Supa maket ji be chagoji fere-fere, nden bo be ɗon naftira be man on ngam lotugo jungo bawo nyamugo nyiri ko bo ngam laiɓugo.

Kula jei nyiri manga be je takayre petel. Ɓedon naftira kulaje nyiri man ngam watugo nyiri lawandi, ko bo marori. Je haako man bo, ɓeɗon wata haako ha nder man fere-fere, ɓedon siga ha dou dining table ngam nyama nyamdube man.

Saabulu yiiwugo je ɓukkon, ɓe ɗon sooda irin saabulu yiiwugo ɓukkon man on ha supamaketji ko shaagooji sorugo kare fere-fere ha nder pattule. Ɓe ɗon yiiwa ɓikkon be irin saabulu ɗo on ngam nga walaa sembe masin je ko naunata larar goɗɗo.

Pilet ji fere-fere, je nafturgo haa saare, ɓe ɗo naftira be irin pilet ji ɗo on ngam waatugo nyamdu ha nder man, ko bo kusel sa'inga, ɓe don waata bana irin jolof ko bo nyiri.

Caago surgugo kare roɓe fere-fere, bana Paɗeeji be kare ɓornugo, roɓe ɗon yaha sooda paɗe fere fere man on ngam fadɗa ha kosɗe mabɓe, ngam ɓe heɓa ɓe fawna be man, ɓe riga juɗɗum bana irin ɗo majum.

Himɓe fijooɓe bol kosɗe ɓe ɗon fija bol kosɗe man on, haa daldal fijugo bol .Woɓɓe feere ɗon fiya ngam jarta ɓanndu maɓɓe ,woɓɓe fere bo sana'a on ha maɓɓe. Ɗo heɓina ɓe ceede masin jey nastugo. Himɓe ɗuɗɗum on yahata babal larugo bol man ngam laara.

Kampani hautugoo moota ɓe ɗon hauta irin mootajii bannidoo on gam, hoynunngo himɓe jahaalee maɓbe, ɓe don naftira be jamɗe fere-fere gam hautugo motaajii man, ɓe ɗon heɓa penti boo sei penta to timmini hautugoo man.

Inji hendu, ɓe ɗon naftira be inji man on ngam watugo hendu ha nder tib je taya je mota, ko je mashin, nden ɓo inji man ɗon naftira be nyabbam petrol jam on bako huwa.

Leeso be Kabodji, ɓe ɗon Naftira be Leso'on ngam walugo ha nder Sudu. Kabodji bo ɓe ɗon Naftira be man ngam Sigugo Kare ɓornugo, Padeji ko kare Paune.

Koromje, ɓe ɗon naftira be irin koromje ɗo on ha paaloji, be ofisji ngam jaɓɓugo himɓe, musamman ma hoɓɓe to ɓe wari ɓe waawan ɓe jooɗa ha dow man wakkati fere fu ɓe waala to ɓe yiɗi.

Nyabbam hunduko, ɓurna man roɓe on naftirta be irin nyabbam hunduko ɗo, ɓe ɗon wuja ha hunduko maɓɓe man ngam ta yoora, ko fetta, nden bo ɓe ɗo fauna be majum man, to ɓe waati hunduko man ɗo vooɗa.

Glob ɓe ɗon naftira be glob on ngam heɓugo hite ha nder sudu ko bo hayasi, ndenbo bako wadda hite man sei to hauti ɗum be lantarki ko bo janareto.

Biriiji ɓe ɗon naftira be biriiji on ngam waɗugo bakuru, bako ɓe waɗa bakuru man bo, sey to ɓe sa’i ɗum be yaari haa inji, ɓe dirɓi warti dirɓa ,ɓe wara ɓe laanya be ndiyam gulɗamm, ɓe itta nyebbam geefe seɗɗa, sa’a bakuru bo ,haa geefe ɓaawo heɓugo tunkusa.

Kare nafturgo fere fere je nasara waɗi ngam hoinungo himɓe kugal nasara en man ɗo waɗa bana banni man on ngam heɓa cede dem bo to goɗɗo sodi sei hoinina mo kugal o watta ko ha ofisru mako be makaranta.

Kosam lawinga be dakkere himɓe ɗon yara kosam man on woɓɓe fere bo ɗon wata shuga fu ha nder man bako yara. Ɗo waɗa lekki velo, nden bo ɗon ɓedda njamu ha ɓandu goɗɗo.

Hako be nyiri, ɓe ɗon hauta hako be nyiri ɓe nyama on ngam ɗo waɗa lekki velo, nden bo ɗon mari ampani sosei ha ɓandu ngam ɗo bedda njamu, nden bo ɗo kara godɗo daga nyau fere- fere.

Dankali nasara be geraɗe sa’inga. Bako ɓe sa’a dankali nasara man, sai to ɓe hefi ɓawo man, ɓe ta’i, sai ɓe wata ha nder nyebbam ngulɗam jau ngam heɓa sa’a ɗum boɗɗum bako nyama.

Nder mota nda babal lowugo giya, nda babal ustugo be ɓeddugo pewdam esi je mota man, nda bo be ittini mota man rediyo mota man bo ɗon dari.

Panke be kurori bakuru, ɓe ɗon naftira be panke’on ngam ɓe nyama, ɓe ta’an sei ɓe suɓɓa ha nder kurori bakuru man ngam vela, dei dei to goɗɗo ɗo nana velo sei nyama ngam hara.

Kare kugol electronics je ko ɓe naftirta ha sare, frich ɓe ɗon naftira be man on gam sigugo kare pewɗum to ɓe wati soket man ɓe hauti be hite lantarki sei huwa.

Fulawa himɓe ɗo awa fulawa on ha saare, ofisru ko kampani, ɓe ɗo awa mai bo ngam heɓa vo’itina haɓe huwata man nden bo don vooɗa.

Kosam be cobbal, ɓe ɗon hauta irin kosam nagge ɗo on be cobbal mai heɓe hauta be lawa to ɓe lawi hauti sei be lowa suga hander man ɓe yara, ɗo waɗa lekki velo den bo ɗo veli, ɗo ɓedda njamu bo.

Lekki sibiti, himɓe ɗon naftira be lekki sibiti on to ɓe yamɗai. Be ɗon hokka ɓe irin lekkiɗo on ha sibiti ko bo kemis, haɓe sorata majum toɓe soɗi se ɓe vinɗina ɓe no ɓe yarata.

Gari ha nder fandu. Ɓe ɗon naftira be gari man on ngam yarugo. Nden bo ɗo waɗa lekki velo. Bako heɓa yara man bo sei to harni, bako harna man bo sei to heɓi kurori gauri, ko kurori butali, sei hauta be biriji dirɓa be shuga.

Riga judɗum je reɓe. Roɓe man ɗo naftira be irin Kare banni man'on ngam Ɓornugo ha ɓandu mabɓe. Bako ɓe ɓorna ha ɓandu mabɓe mai bo sei to be Sodi yadi tela ta'i Nyotini ɓe.

Mahadi gidan sama hawa gotel, je jamanu, be fulawa be penti, bodɗum je, ɓe dammugal be naftirta ɓe maɓɓita bako ɓe heɓa ɓe nasta ha nder man.

Abarba be kwakwa, Apul be luttuɗum kare-fere-fere je ɓikkon leɗɗe don vagi hababal manga je ko ɓe sorata kare furut fu.

Fanka ɓe ɗon naftira be fanka on gam ɓokkugo hendu bana wakkati gulɗum himɓe ɓuri naftrgo be fanka man, nden bo bako heɓa ɓokka hendu man sei to hauti ɗum be soket je hite lantarki.

Nyebbam hunduko je roɓe kala fere-fere, ɓe ɗon naftira be irin nyebbam hunduko ɗo on gam ɓe penta hunduko maɓɓe lata kala fere den bo ɗiggina hunduko maɓɓe man.

Agogo jungo, worɓe be rowɓe fu don naftira be irin agogo ɗo. Woɓɓe fere ngam laarugo wakkati, woɓɓe fere bo ngam paune. Ɓe don soda irin agogoji ɗo on haa lumo.

Jarka nyabbam defugo. be ɗon naftira be nyabbam defugo man on ngam defugo nyamɗu fere-fere, ko bo sa’e-sa’e bana sa'ugo kusel, sa'ugo kosei, sa'ugo mase.

Laɓi Matotiral Jamanu, Anɗira Ɗum Social Meɗia Ɓe Ɗon Naftira Ɓe Man On Gam Volungo Himɓe To Aɗo Mari Haje Goɗɗo Awawan Avolina Mo Ɓe Ɗon O'na Ɗum Chate Awanna Mo Chate Sai Owanna MA Replai.

Supaina be don naftira be man on ngam firtugo notji fere fere woni ha injiji fere fere bana inji jenarata inji namogo inji hokkugo ndiyam ha ngesa.

Lekki ha nder faandu. Himɓe ɗon naftira be lekki on to ɓe yamɗai, ngam ɓe heɓa njamu. To goɗɗo yamɗai, yahan ha kemis ha ɓe sorata lekki man on, sei soda. Sei likita yecca mo no o yarata ngam o heɓa dama.

Deftere habaruji yiide je arabre, ɓeɗon sooda irin defteji banni man on ha babal sodugo defte, andira ɗum book sop, nden bo ɓe fassiri be turankore ngam ɓe wala nana arabre heɓa janga ngam fama.

Noduls ɗum taliya on je leɗɗa. ɓe ɗon defa dum nyama be geraɗe sainga. Bukkon pamaron buri yidugo irin taliya do majum. Amma mauɓe man fu ɗon nyama ɗum to be defi woɓɓe fere ɗon nyama ɗum ma keccum.

Hore ɓingel debbo be morɗi boɗdum ɓe ɗon naftira be atachi men ngam bedda jutugo gasa man, to ɓe beddi sei be mora voɗa sei be waɗa bana je ɓingel debbo ɗo.

Pilet je Nyamugu Nyamdu, be Senditi Chaka Pilet mai be ɗon Wata Nyiri ha Sira, Hako ha Sira ɓe ɗon Tawa irin Pilet jiman'on ha Babal Nyamugo Nyamdu Andira'dum Restoran.

Inji jamanu, nasara on hawtata iri injiji bana ni. Ngam hoynina himɓe kuugal ɓe watta fere-fere haa saare, haa ngesa, haa ofisru ngam hoynina ɓe, iri bone ɓe yarata, haa kuugalji maɓɓe.

Filawaji haa nder saare, ɓe ɗon tigga irin filawaji do on Haa nder saare, be ofisji, ngam vo'itina ndes saare man, ko bo nder ofis man, nda windo gilas fuu.

Himɓe ɗon yaha jullurde be kosɗe, woɓɓe feere bo be ba’anteeɗi. Jullurde man ɓe waati soola haa dow kuwano man, ngam heɓina himɓe yiite lantarki, to heɓi yiite lantarki bo, ɓe ɗo kunna fanka, be gulob, be bo sipiika, ngam himɓe woni haa dayɗum, nana no ɓe seetinta.

caago soorugu kare feere-feere jay worɓe bana kifneeje bee jallaabiya nden boo worɓe man ɗon sooda kare bana banni man on ngam ɓorna haa ɓanndu maɓɓe fawna bee maajum.

Silin pop ɓe ɗon naftira be siminti pop man danejum be soso wadugo pop man ngam wadugo ha sodu nden bo hite wala nyama pop man nden ɓo ɗo hebina sodu jangol.

Suudu jangugo je kilasrum ha ɓingel makaranta ɗon joɗi hadau korwal be deks mako se da mallumjo maɓɓe ɗon dari o ɗon ɓorni kare mako begele fere ni ɓoɗejum.

Babal nyame-nyame be yare-yare je jamanu. Himbe ɗo yaha babal man on yaha jooɗa. Soɗa ko yiɗi nyamago fu sai nyama ha totton man ko bo waɗa tekawe wartirabe man ha sare.

Silin je pop be hite guda sappoi ɗiɗi, be fanka haa chaka man, nden bo vowɗi masin hite man ɗon haska ko toi ha der suudu man.

Booro rooɓe, ɓe ɗon sooda irin booro rooɓe ɗo on haa caagooji feere-feere, ko mannga ko bo peetel, haa nder luumo, ko bo haa yaasi, rooɓe man ɗo naftira irin boorooji ɗo on ngam watugo caaja maɓɓe, be kare pawne haa nder man.

Kare kugal fere-fere je ko be watta gam hoynina huwobe sana'aji jungo fere-fere, gam ɓe heɓa ɓe waɗa kugal maɓɓe dow wakkati ndenbo ndar jawal wala vonnugo wakkati man.